Ammano keettan godaa bonchchiyane goyniya yelaga naatine daro asay issi sohuwan de'idi de'ees. Ha asaykka godaa goyniyoge xeelan eretees. Hagaassika sintta baggaa naati uttidi guyebaggaa asay eqqidi issi sohuwan beettees.

Cora asaa sinttaara haa yiidi de'iya naa"u macca naati beettoosona. Ha yelaga macca naatuppe issiniya saasuwa oyqqada yayida de'awusu. Hageekka awappekko ayiyaa hara suwa bayda de'iyogadan qonccissees.

Maanaassi uyanaassi issi daro lo''iya puulatida keettay beettees. Ha keettay daro lo''iyaba gidikkonee issi taassi keeha tana ammoyennabay hagaa mala keettay issi wolqqay baynna asaassi miishshay baynna asaass keexxanawu hanenna gishshaas hagaa mala keettaa daro ammotikke.

Tukkiya caddanaassinne hara hara oosuwassi mittaappe massidi kessiyo udulayi beettes. Ha mittaappe massiyogeekka asaa naatussi dumma dumma go"aa immiyogan hanno gakkanaashin erettidaba.

Issi yelaga miishiriya beetawusu. Ippe guye baggaara wolqqama xoqqappe duge wodhiya sosoro haattaay beetes. Ha sosoro haattaay zannaqqanchati yidi xeelidi daro miisha gelissanasine deretetta laamiya ehanasi go'es

Daro darko dozaati icidi de'osona. Deikoka issi ufayssenabay aybe giko wogga wogga miittay eta gidon deiyagee garssara deiya eti diccena mala etassi bollara totiya totidi eta pattenage beetes.

Shuchchaape qoxettidi liiqo hanotan oosettida wolqqaama aaho ogee beettees. Ha ogiyappe sintta bagaara kaameti sinttaa soo zaaridi eqqidaageeti de'oosona. Hageetikka kaameti kattaa maanaassi laaggiyageeti gelin eqqidoogaa bessees.

goshsha oosuwa erettida cora asati issippe shiiqidi ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi immanaassi go'ess.

wolaytta buquraa miishshaa oyqqidi wolaytta wogaa beessiidinne yeexxiidi de'iyaa yelaga naati ubbay issi sohuwaa shiiqidi issoy issuwaara yeexxidinne kaa"idi de'iyoogee beettees. hageekka bantta huuphiyaa ufaysanasinne wolaytta wogaa diichchanaasa.

Xeelaassi ayfiyassi lo"iya cililidaa issi darkko doonaa gidiya santtay de"ees. Ha santtaassikka go'iya anccidi tamman doyssidi asaa naati a ustto oottidi maanaadaninne asaa naatussi lo"o wolqqa immanaassi maaddees.

Shuchchaappe qoxxidi liiqo hanotan oottido issi lo"iyanne malaaliya ogiyan hemettaydda de"iya issi qeeri kaamiya beettawus. Ha qeeri kaamiyakka ambbaa giddon ha baggaappe ya baggaa asaa naata yuushshanaassinne efanaassi maaddawus.

Wolaytta tohuwa kuwassiya kaassa cubaa gidida dichcha naati issipe ufayttidi issoy issuwa qommidi ufayssa malaata beesosona. Hageeka ka'iidi kuwasiya qoodisidi ufayttiyoga qonccissees.

daro bayzzetiyaanne shammetiyaa miishshati de'oosona. hagetappekka huuphiya tiyiyoobati, tohuwaa gorppiyobati bolla meecciyoobatinne darobati de'oosona. garssa baggara katta kattid gorppiyobati darobati de'oosona.

xeelanaassi ayfiya qaaqayiyanne ammoyiya wolqaama deree beetees. ha deriya bolankka woray beetees. ha deriya bolankka daro medoosati daanaagee eretees ha woray medoosatuyo keetta gidiyogee erettees.

Bantta ammanuwa wogaadan daro asay issisohuwan shiiqqi huuphphiyappe tohuwa gattanaashin banttaa ammanuwa maayuwa maayidi biittan uttidi Godaa qaalaa siyidi de'iyogee erettees. Hageekka Godaassi diya mishuwanne siiquwa bessees.

Wodiyaa maara naagidi uttida yelagaappe cimmakko gakanashin de'iyaa macca asati de'oosona. hagekka haga mala utettay, erettata cimma asappe tamaridi kase wogabba cimma asappe eranassinne siyannassi maaddees.

Payyatettaanne bollaa minttettuwa luxiyo maxaafaa ichchantto kifiliya yaagettiyo xuufee zo"o woraqatan xaafettido maxaafayi beettes. Ha maxaafayi ichchashantto kifiliya naatussi bollaa minttettuwabaa eranaassi xaafettis.

Bolla payatetta naago oge gidiyagetuppe issoy gidiya kuwasiya tohuwaga ka'iya naati beetosona. Ha naatu matanka toophiya tukkene wolaytta dichchay naa'ay issi issi lagge murutan shakettidoge beetes.

Lo'o hanottan keexetida issi puulaa gidida keettay beetes. Ha keetta kariyankka eqqida issi so kaamiya bootta meray de'iyora bettawusu. Ha kaamiyaka asaa naata issisape harasa efanaasi maaddawusu.

yetta yeexxidinne suridi kaa'idi cora asay issippe de'ees. ha yetta yeexxiyooge huuphiyaa ufayssasinne ba wozana hashshu oottanassi maaddees.

Bantta darkkuwaa loyttiiddi de'iyaa naa'u attuma asatinne cora qeeri naati beettoosona ha oosoykka bantta darkkoy moorettenna mala zerido kattay maaran ka'ana mala uuttay ubbabay de'iyaabay ubbay maaran giigana mala maaddes.

Ba huuphiyanne ba bollaa gorppettiyo puula miishshati daroti de7oosona hageetikka puulaa miishshati asaa naata loyttiyo gishshataassi asaa na7ayi keehippe hagaa go7ettes. Gidoppe attin hagaa bollan daro qohiyaabaykka de7iyo gishshataassi asaa naati keehippe naagettanaassi besses

Daro buquraa qommoti beettoosona. Ha buquratu matankka bana bessiya miishshaa bollan kase wolaytta asay duriyo durssaa keexxiyo keettaa guppiyo gufaa bessiya daro misileti beettoosona. Hagaa guussay ha''i asay hagaappe tamaaranaassi bessees giyogaa.

Oduwaa gatiyaabagappe daroba cucccumidi oyqqana danddayeetees. daro zoriya nuussi immees.

Issi dembban gojojjononida issi keettay beettees. ha keettaykka aybbassi coo eqqide darkkon de'iyaabay mittay , maataay, kattay de'eena. hega gishassi hagan de'iya ha bitanee minnidi oottenagane soon de'iya asay oosuwassi daccidi denddenaaga bessees.

ammottidenne qaaqqatti demmiyoo sossoriwaa yaagetiyoo zannaqa sohuwaa be'idi de'iyaa naa"u naati beettoosona. ha zannaqa sohoykka daaro go"aasinne puulassi pee"ees. hageekka dere asaassi sunttaa xeeggisanaassi maaddees.

Cora luxiya yelaga naati issi maxaaafa keettan co''u giida hanotan keettan banttaaga banttaaga xeellide de'oosona. Hageetika wontto deretetta laamanasinne lo''o eratettaa demmanassa.

wolayttatettaa dummayiyaa mayuwaa maayidi coora macca asati issippe daccaccidi ka"iidinne duriiddi de'iyoogee bettees. hageeka wolayttettaa erisanasinne bessanaasi coora xooqqa bootan erissanaasi maaddees.

Biittay beettena si"i giida wolqaama woray beettes. Ha wora giddonkka wolqqama do'ay de'iyooga a huuphe ammanettes. Haga gishshaw haga mala wolqaama worakko qeerii naatinne asay biiddi bana naagana bessees. Taani keehippe yayayis.

y abaggappe ha bagga pinnidi de'iyaa qeeri naati beettoosona. hageetikka pinniyo oge puula hanotan oosetidaagenne tohuwaa asay hemettidi ogiyaa qanxxidi baaanassi oosetida ogiyaara kanttdi heemetidi de'oosona.

Yelaga naati issi zannaqaanne issi xeellanaassi ufayissiya sohan eqqidi ufayittiidine haasayiiddi de'iyaageeti beettoosona etappekka issoy gaxaara wqqidi xeelliidinee upayttiiddi na'iyokka be'iiddi dess.

Xeellanaassi ayfiya qaaqqayiyanne wozanaa yaa baakko goochchiya zannaqa sohoyi beettes. Ha zannaqa sohuwankka de"iyabati ubbayi cililuwa hanotan giigidaageeti asaa naati be"anaassinne ufayttiiddi wodiya aattanaassi maaddeettes.

Daro cora gidia kaameti issisan kaame shemppiyoosan eqqida. asaykka ha kaamiyaan gelanassi daro hemettide dees. ha kaamisiyaassi go'ay asa naata issi ambbappe hara ambba, sohuwappe hara sohuwaa efanaw maaddees.

Kaaletuwan eretida cora asati issi sohuwan shiiqidi deosona. Ha asatikka qassi loohissuwa gujjidikka ekiidi de'iyoogaadan hagadankka go'ay dumma dumma deriya hara oorata eratettan kaaletanaassi maadees.

Toophiya seeraa naagissiya saroteta xaace beetees. Ha xaaceka sarotetta naagissiyogan erettidane toophiya de'iya asay issoy issuwara olletenamala naagees.

Issi katta miyonne ushsha uyyiyo cora asatuppe naa''u asati issoy issuwara laamottidi sarottidi de'iyooga be'ettees. hagekka wolayttassi de'iyaa siiqotetta qonccissees.

Wolqqama miishsha keesidi oottiyo issi wolqqama keettay beetees. Ha keettape sintta baggaara dembbay de'ees. Ha dembbankka zannaqidi uttidi miccidi kai'di peiyo puula sohoy de'ees.

Maataape oosettida wolaytta keettaappe guyye bagaara wolqqaama dere de'es ha deriyanka woray beettes ha woraassikka go'ay deriyaan de'iyaa biittay meecettidi duge wodhenna mala biitta naagees.

So asatinne dere asati issippe shiiqidi ufayttiiddinne kaa"iiddi bantta uyiyo miishshaa sinttan wottidi issoyi issuwara haasayiiddi eqqidi be"eettes hageekka ufayissaanne bullachchaa wonttaa qonccissanaassi maaddes

Naa''u yelaga gela'o macca naati beettoosona. ha macca naatuppekka issiniya ukkaa ba huuphiyaan wottidaara ta wozanna shempissasu. hega gishshasi hinkkoreppe daruwaa ta o ufayttiyo gishshassi ta wozanani keehippe dosaas.

biraattaaninne shuchchaa qoxxidi giigisido diirssan direttida issi lo"o puula timirtte keettay beettees. ha timirtte keettaykka yelaga naati diccidi bantta erattettaa diichchaassikka bantta lo"o oosuwaa sinttawu efaanaasi maaddees.

Shuchchaa qoxxidi biittara oyttido issi ogiyaan naa''u tohuwaan bulluliyaa motore beettees. ha motorekka naa''u asa caanidi laaggiyaagara heezzay boosona. hage aybba beessi giyaaba gidikko sarotetta naagissiyaa xaacce ha oosuwayyo miniddi denddenagga bessees. hagee hananayyo bessena.

goshshaa oosuwaappe issuwaa gidiida so meehiyaa heemmiyoo oosuwaan erettidda daro macca asatinne attumma asati de'oosona. ha asattikka dorssata bantta kushshiyaan oyqqidi goochchiidi de'oosona. hageekka dorssaasi de'iyaa sarottettaa payyatettaa nagaanassi dorssaa bessidinne heemmidi de'iyoogaa qonccissees.

Paa! ussa laa hagge aybba keette? Wolaytta maatappe osettidda kushshe hillani medhdhiyo wolqqam lo"iyaa keettay beettes. Ha keettay ha"i woddiyan daro xayddi biyooge daro upayssenabba gidikkonne beni wodiyaan hagga malla keettay kehaa hamma giisiyabattenne.

Issi keettape emere baggaara daro uutay beetees. Ha uutayka keetta puulaasine asa naati haashiko uutaape kiyiya uncca iqidi katta kesidi maanasi dumma dumma qassi hara mehetika maanasi go'ees'

Issi macca yelagiyo gidduwaan wottiddi naa''u attuma sati gaxxaara eqqidi de'iyaageeti de'oosona. hageekka aybba qonccissi giiko issipetettanne dumma dumma meraynne dumma dumma asati issuwa gidiyooga qonccissees.

Biitta goyiddi uutta tokkiddi kaatta kessiddi miyoo oosuwaan erettidda wolqqama daro adatti beettosona. Ha asattikka uutta tokiddi de'ossona. Ha uttaykka gakkiddi haashshin sooni kaatta gididdi mal'ees, mizees hagappe daruwaa asa nastti bayizi ekikko mishshakka ekkes, mehiyakka maaddes.

Puula miishshati dumma dumma meraninne dumma dumma aquwan giigidi beettoosona. ha puulaakka miishshati nu maayuwan wottikko, nu keetta penggen wottikko dumma dumma nu go'etiyo miishshatun wottiyooba gidikko nussi de'iyaa puulanne ufayssa gujjoosona.

Goshsha oosuwaan eretida issi cima bitanee de'ees. ha bitaanekka bar kushiyaan goshsha miishsha getettiya tikkiya oyqqi uttiis. hagekka biitta gooyanissine bull''anassi kattaa kayssanassinne katta gidduwaa bull''idi sharafa kessanassi maaddees.

daro asa naata bayzzin miishsha ekkid bayzzin miishshata ekkid hara hara go'a pe'iddi maaddiya so medoosati bettoosona. ha so medoosati go'anne qohuwaakka gattiyo gishassi asaa naati naagetidinne bonchchetidi daanassi bessees.

Qooday baynna ammanuwaa asati godaa qaalaa uttidi issippe siyiidddi doosona hagaa gishshassi eti wozanaa immidi eti godaa qaalaa siyiddi de'iyoo gishshassi ubba asaykka hagaadan godaa qaalaa siyoogan godaara gayttiyoogan godaakko simmidi nu biittaassi laamiyaa ehaanassi bessos yaagays.

Meeray cililo gidido xeeran ciishshay de'iyo xalee gidanassine asa naatusi go'a immiya issi mitta qommoy de'ees. Ha mittaykka kase wodiyan payatettasi pe'ees.

Xeellin doonaappe saassoyi wodhdhiyo cora dumma dumma kattati de"oosona. Ha kattatikka miikko asaa naatussi wolqqaanne bollaa payyatettaa naaganaassi maaranne wolqqaama hanotan giigida....

Puutiya puutissigiyonaninne haatta ushshiyoogan lo''o darkko puutiya gattaydda de'iya issi mino mishiriyaa beettawus. Ha mino mishiriya hagadan oottiyaaba gidikko nuukka attumay maccay denccidi hagadan lo''o oosuwaa oottiyoogan nu biittaa laammanas denddoos.

Keettappe ereme baggara de'iyaa doozata bul''ayddanne sharafata shodaydda de'iyaa issi maccassiya beetawus. ha maccassiyakka ha doozati ba go''assi pe'iyooganne ba maadanw de'iyooga erada oottaydda de'awus.

Daro ammanuwaa aawatinne bonchchettida asati issippe shiiqidi issisan uttidi haasayiiddinne xeelliddi de'oosona hageekka aybaa bessii giikko dere wogaanne dera asaassi de'iyaa siiqotetaanne issoy issuwaara de'iyaa gaytotetta qonccisses.

Wolaytta derettetta maayuwaa maayi uttidda issi yellagga na'ay beettes. Ha yellagga na'iyakka ba kushshiyan woddiyaa qoodiya miishsha qachchi uttis, ha woddiyaa qoodiya miishshayo go'ay wodde aappuna gididakko eranayyo maades.

Be"anaassi xeellanaassi lo"iya daro cililo gidida maata merayi de"iyo issi wolqqaama wora malatiya sohoyi beettes. Ha sohoykka daro medoossatinne asaa naati shemppanaassi ufayttanaassi zannaqanaassi go"es.

Xeelin ayfiyaa ufayssiya wozanay shemppiyo lo"iyaa woppu giida keettay beettees. Haga mala keettakka nu ubbay loytti oottidi minni dancci gixxi kiyidi haga mala oosuwaa qaxxalidi gooba oottidi hagaa keetta keexxiyoogan nuukka laamettoos.

Heezantto kifilen luxiya tamaare naatussi giigida issi maxaafay xeelaa eratetaanne cinccatetaa yaagiya kaaran giigidaagee de"es. Ha maxxaafay garssan xalla attanaassi bessenna. Bollankka luxisanaassinne luxanaassi bessees.

Dumma dumma dozatinne kattati beettoosona. Ha kattatikka asaa naatussi go'aa immoosona. Hegaappekka leemisuwassi qanxxidi miizzaa mizikko miizzay orddidi miishshaa ekkidi asaa maaddees. Maattaa immidi asaa maaddoosona. Daro go'ata immoosona.

Daro daafuran giigida puulattida shuchchaa qoxxidi liiqissidi giigissido ogee beettees. Ha ogiyara bululiiddi de'iya kaameekka de'ee. Ha kaamee asaa issi sohuwappe hara sohuwa caanidi efiiddi de'ees.

Shuchchaa qoxxidi liiqo hanotan oottido aaho ogee beettees. Ha ogiyaarakka hamettiiddi de'iya cora yelagati de'oosona. Etappekka miyye baggaara asaa naata yaanne haanne efanawu maadddiyaa so kaameti eqqida.

Maatan oosettida wolaytta keettayi beettes. Ha keettaykka corattidi issi keettan de"es. Ha corayi issi heeran de"iyogeekka heeraa laammanaassinne dichchatettaa go"aassi pee"is.

wolqaama woray beettees, ha woraa giddinkka daro medoosati daanaagadan erettees, ha medoosatinne ha woray dere asassi wolqaama miishshaa demisseesi, hara bagaara carkkuwa laamiya hanotaakka teqqanawu maaddees.

So medoosatuppe gidida haree beettes. Ha hariyayyokka go"ay issibaa woyikko kattaa gidikkokka asaa naati ba'isikko ha issi sohaappe hara sohaa efanaassi go"ees.

Goshshaa oosuwa sinttawu aassiiddi dei'yo halchchuwa halchchidi denddida cora asati issippe oottiiddi uuttaa tokkiiddi beettoosona. Ha uuttaa tokkiyo oosoyikka hagaappe sinttawu keehi minnidi baanaayyo besses. Ayissi giikko daro go'ay de'iyo gishshataassi hagaa mala oosuwa minttanaassi besses.

Daro ciishshati i sinttan de'iyo issi yelaga na'iya uttaasu. Ha na"iyakka ba huuphiya birshshada be'anaadan ootta uttaasu. Ha na'iyakka ba huuphiya birshshidoogee attuma maccayi o xeellana mala ba lo'otettaa gujjanaassa.

Kushe hiilaa go"ettidi Wolaytta cincca asay medhdhiyo, uttettassi maaddetiyo Wolayttaa uttetta miishshay beettees. Ha miishshaykka uttetassinne hara hara oosuwassi kase wodiyaan go"essi.

Kushiya hiillaa go'ettidi asaa naati medhdhanaassi danddayiyo so buqurati beettoosona. Ha so miishshatuppekka leemisuwassi kattaa kattiyonne haattaa oyqqiyo daro hara hara buquratikka de'oosona.

Kushiyaa giila go"etridi oottito daro buqurati beettoosona. Ha buquratikka go"a immoosona. Asa naati eta go"ettidi daro oosuwa oottanassinne oosuwa elello hanottan wurssanassi maaddoosona.

Huuphiyan konchee de'iyo konchiya bollan tambbuwa wottidi tambbuwan tamaa eettiidi sarbbidi garssan de'iya haattaara sarbbiyo gaayiya giyoogee de'ees.

laa ha ba paya laa hageeti yexxona durona kaa'ona hagee laa ayiba oorattabee? hagee asay duriyoogaappe daruwaa maayoy duriyoogee kasekka wolayittan de'iyaaba. hegaa gishshassi ha'ikka hagaamala oorrattaba lo'obaa sinttawukka minttidi oyiqanaassinne epanaassi besses.

Daro yetta oosuwan eretida yeexxiya yelaga na'ay beettes. Appekka guuyye baggaara a yettay lil"idi asa naatuyo siyyetana mala laqilaqissiyaa yetta miishsha oyqqida asati yetta lil"isside beettoosona.

Daro daafuraaninne wolqqan miishshan giigida issi puulattida shuchchan keexettida keettay de'ees. Ha keettaassikka go"ay asaa na'ati iraappe attanaassi, daanaassi bantta de'uwa laammanaasi maaddees.

Dere seeraa naagissiya cora asati issi sohuwan uttidi loohissuwa ekkiiddi de'iyoogaadaninne eti issoy issuwaara bantta qofaani lo"obaata qassi sinttawu de'iya lo"o qofata laammiiddi issoy issuwaara qoppiiddi zorettiiddi de'oosona.

Issi shemppidenne tukkiya uyyide zannaqqiyo puulattida sohoy de'ees. ha tukkiya uyyiyoosankka sintta baggaara kuwati mittati beettoosona. ha mittatikka a giddon uttidi haassayidi dubbushide shemppidi daro wodiya aattanas maaddetees.

Dere asaa wogaa maayuwa sikkiyo keettay beettees. Ha wogaa maayuwa sikkiyo keettaykka ba oosuwa qonccissanaassi sintta baggaara maayuwaappe issuwa kaqqi uttoogee erettees. Hageekka ba oosuwaa puula hanotan efanaassi maaddees.

Maata meray de'iyo issi ayfa-ayfe qommo gidida kattay de'ees. Ha kattaykka asa naatinne shemppoy de'iyoobati miidi appe maaddetiyo asa naata go"iya mitta qommo getettees.

daro ammanuwan minnida asay ubbay issippe shiiqidi goda qaalaa siyyiddi beettes. hagaa gishshassi ayiba gaanaas koyiyaana giiko ammanuwan asaa naati issippe shiiqidi godaara gayittiyoogee lo'o gidiyoo gishshassi hagaa mala lo'o oosoy nu biittan minnidi sittawu baanas bessees.

Oduwaani erettidda issi yelaga bittanee beettes. Ha bitanekka oduwaa odiyoggan erettees. Harabagara oduwassi go"ay asa naati ooratta oorattaba hachchi hannidabba siyi pe'idaninne aqanaadan maaddees.

Kushiya hiila go"ettidi biittappe medhdhiyonne so buqura gidiya manacciyaa yaagetiyoogenne hara hara buqurati beettoosona Hagetassikka dumma dumma go"ay de'ees.

So medoosappe issuwa gidiyaa attuma kuttuwa addenne maccaa kuuttiya beettaasu, attumma kuttoy barkka diikkone macca kuttiya ba marata haphphada diyooga daa'awus. hage aayyeeti ba naatussi siiquwa beessees qonccissees. aayyetussi hoola!

Geeshsha maxaafaa oyqqida issi cima bitanee beettes. Ha cima bitaniyappe guyye baggaara yettaa yexxiyode yettaa mall"ettiya yettaa miishshayi de"es. Ha yettaa miishshaykka yettayi ililottidi lo"anaadaani yettaa yexxiyagaassi ushachchisses.

Daro gooba asatinne puulattida asati beettoosona. Ha puulattida asatikka banttassi lo"o gidikkonne lo"o kandduwa bessiiddi diikkonne etappe attiyabay ayibee giikko qeera naata banttanaara essidi wolayittabaa tamaarissiddinne erissiiddi deennaagee etappe naagettibeenna kanddo.

shuchchaa qoxxiiddi biittaara oyttido issi ogee kareera effiyo keettay de'ees, ha tukke keettankka daro naati uyiiddi miiddi beettoososna, hageekka alaxxanaaassinne wodiya aattanaassi ufayixxiiddi kaa'iiddi miicciidi pee'anaassi maaddees,

Asaa naata issisaappe harasaa efiya daro so kaameti beettoosona. Ha so kaametu sinttankka uttiyo oyidee de'ees. Ha so kaametikka asa naata caanoosona. Yaaniyo gishshassi ufayittiiddi ayissi hagaa mala oosuwa minni oottidi so kaamiya shammidi nu xaqqamettokkoni?

Asaa naatussi go"aa immiyoogan erettida dorssaa yaagettiyo issi medoosa qommoy beettes. Ha dorssaassikka go"ay asaa naati bayizzikko asaa naata miishaa maadees. Naa"antuwaani yelidi corattees, maraa yelees, immees, hagan erettida dorssay beettees.

Keehippe xeellanaassinne be'anaassi lo'iya macca na'iya ba kushiyan daro puulaa miishshata oyqqa uttaasu. Ha puulaa miishshatikka leem, ciishshaa, hara harabati de'iyagaa ba kushiyan oyqqa uttaasu.